Enduki didhino ku bimuli dhiri ku byonka. Ekimuli kikyo ki mu langi eya bulu bulu ne ndheru. Endhuki dendha agho, odhibweine? Dhenda agho endhuki dhiri kunhuguna agho dhizira naku buzibu.

Ente didino dirikulya eisubi. Mulimu eda mayiga mawanvu eda mayiga amampi endirugavu nenderu doona diryawo diri kulya eisubi. Diziraku buzibu bwonabwona dirkwelira eisubi. Aye eno erina amayiga ha! Elioti bwaki!

Bano bazimbi bali ku siba busolya bazilaku buzibu bwona bwona bali gheigulu bali siba busolya. Oli babona anti. Bazilaku buzibu bali kwesibira busolya. Nhumba yiyo ya buloka, amatofali amanene, aga kikumi babo baliku bana balikusereka

Mwana wuno alikudonga kapira. Eeh ali wano. Bali babiri ni mwine aye tibenze kulaga face dhaibwe aye balikudonga mupira. Babano wano, nze ndibabona. Aye baziraku buzibu woba obalingirire. Bali kudonga mupiira gwaibwe

Endhoki dhidhino ghano, dhili ghano mu bikambala byadho. Dhisiliike dhiziraku buzibu bwonabwona. Dhili ghano dhisiliike kye. Dhiziramu na ghasighasi, dhisillike busilike. Eliyo agemeleire ghale oba agemeleire gwaki? Agho tiidhi zenha tiidhi.